Iddoo kanatti teessuma bareedaa fi miidhagaa kan baay'ee nama hawwisiisu argaa jirran. akkasumas teessumni kun teessuma hirkoo bareeddu miilla afur kan qabdudha. teessumni kun teessuma bareedduu bifti isaa diimaa kan taheedha. teessumni kun mataa Isaa irratti akka qal'aa tahee of irra qaba.

Mana rifeensaa keessatti namni tokko namicha taa'ee jiruuf rifeensa fi areeda sirreessaa jira. Namtichi rifeensa sirreeffachaa jiru gubbaadhaan akka muraan rifeensaa irratti hin harcaaneef uffata ofirra buusee jira. Teessoo gurraacha irra taa'ee argama.

Kun alaabaa biyya bakka bu'uudha. Alaabaan kun halluuwwan magariisa, cuquliisaa fi adii irraa kan hojjetameedha. Karaa bitaatiin mallattoo urjii qaba. Mallattoon urjii kun halluu adii kan qabu yoo ta'u, halluun duubaa isaa immoo cuquliisadha.

Poolisoonni uffata addaa poolisii uffatanii tarreen dhaabachaa jiru. Poolisoonni lamaan fuuldura dhaabachaa jiran alaabaa mootummaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa qabatanii wal cinaa dhaabbachaa jiru . Mataa isaanitti gonfoo keewwatanii jiru.

Kuni mana qorichaa yommuu ta'u, bakka qorichi gosa gara garaa keessatti gurguramuudha. Qorichoonni gurguraman kunis nama dhibame waldhaanuuf kan oolanidha. Namni achi keessa jiru kun immoo ogeessa fayyaa kan ogummaa fayyaan leenji'edha.

Namoonni uffata amantaa haalluu adii qabu akkasumas uffata tajaajila mana amantii kaawwatan kunneen hordoftoota amantaa kiristaana Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa yoo ta'an, namoonni kunneen ayyaana argamuu fannoo Gooftaa kabajaa jiru. Namoonni kunneen ,Finfinnee addabaabaayii Masqalaatti kabajaa jiru.

Wantoota namoonni nyaatan keessaa ocholooniin isa tokko yoo ta'u, innis kan hojjatamu gosuma biqilaa midhaanii kan naannootti oomishamu irraati. Kunis warshaa keessatti oomishamee erga pilaastika keessatti saamsamee gabaaf dhiyaatee gurgurama.

bakki kun bakka malkaafi irreeffannaa uummata oromoo kan ta'e hora harsadii jedhama. bakka kanatti uummanni oromoo uffata aadaa godinaalee garagaraatiin faayamuun sirbaa, shubbisaafi gammadaa waaqa isaanii bacaqii gannaa keessaa isaan baase kan galateeffatanidha.

Shamarreen wandaboo adii luka ishee guutuu uwwisee jiru uffattee fuulan achi garagaltee dhaabachaa jirti .Wandaboon isheen agarsiisaa jirtu karaa duubaan hanga dugdaatti baqaqee qaama ishee qullaa agarsiisa. Giddaara mana irratti lakkooftuun sa'aatii fannifameera.

Abaaboon bu'aa biqiloota naannoo keenyaa dhaabbamanii yeroon booda miidhagina nuuf kennaniiti. Abaaboon gosoota daraaraa gosa addaa addaa kan qabu yemmuu ta'u, innis bareedinaa fi hawwatummaa naannoo dabaluu keessatti gaheen isaa olaanaadha.

Yeroo ammaa kana akka addunyaatti namoonni rifeensa xiqqaa qaban rifeensa namtolchee fayyadamuudhaan miidhagina isaanii eeggachuu danda'aniiru. Waanti kun warshaalee keessatti waanta qophaa'uuf gabaa irratti dhiyaachuudhaan fayyadamtoota bira gaha. Namoonnis akkuma humna isaaniitti bitatanii itti fayyadamu.

Kun gosa nyaata aadaa baay'ee beekamaa fi jaallatamaa ta'eedha. Gosti nyaataa kun ancootee fi hanqaaquu irraa kan hojjetame yoo ta'u, buddeen irratti baafamee akka nyaatamuuf dhihaatee jira. Mixmixnis bira buufamee jira.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Wantoonni walitti qabaa xixiqqoon hidhamanii jiran kun, marga gosa garaa meeshaalee manaa irraa tolchuuf fayyadanii dha. Margi hodhaa kunneen maqaan isaanii:shutaa, migira, alalaa fi wantoota biroo faa dha. Margi kun, meeshaalee manaa irraa qopheessuuf oolu.

Namoota amantaa ortodoksii wayaa mana amantaa uffatanii Jiran hedduu Kan taa'aniidha. isaan gidduutti waan magariisa walitti hodhame Kan gubbaa isaatti haala fannoo fakkaatuun hojjatametu jira. inni tokko dibaabee adii qabatee Jira. isaanis ayyaana masqalaa kabajaa jiru.

Dubartii ergaa dabarsaa jirtuudha. Dubartii tana fuuldura isheetti sagale-guddistuu hedduutu jira. Sagale-guddistuun ishee fuuldura jiru ergaan isheen dabarsitu karaa miidiyaalee garagaraa akka darbuuf Kan waraabaa jiraniidha. Cinaa isheetti alaabaan biyya bakka bu'u fannifamee jira.

Manni yaalaa dhala namaatiif waanta baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf namoonni yeroo dhukkubbiin kamuu itti dhagahame ofirra tursiisuu irra gara mana yaalaa dhaquun furmaata gahaa ta'e akka argannuuf baay'ee nutumsuu danda'a waanta ta'eef gara sana dhaquun akka dirqamaatti fudhatamuu waanta qabudha.

Wallaggi godinaalee Oromiyaa keessa jiran keessaa isa tokkodha. Godinni kun lixa biyya kanaa keessatti kan argamudha. Haata'u malee godina kana kan adda godhu qabeenya uumamaa naannoo kanatti argamudha. Kunis laggeen ishee gannaa bona yaa'an, akkasumas wargee isaanii lafa keessa jiru. Fakkeenya fudhachuun nidanda'ama.

Hundee diimaan nyaata namoota baay'eedhaan jaalatamaa ta'edha. Nyaata kana nyaachuun akka saayinsiitti fayyaa namaatiif baay'ee gaariidha jedhamee himama. Kanaaf namoonni baay'inaan soorratu. Faayidaan isaa inni guddaan immoo dhiiga dabaluu danda'a jedhamee amanama. Kanaaf fayyadamtoota hedduu qaba.

Allaattiin lubbuu qabeeyyii keessaa tokko taatee, kan baallee yookiin koochoo qabduufi samii keessaa balali'uu dandeessuudha. Allaattiiwwan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni; makoodii yookiin gugee, simbira, culullee, guchii, daakkiyyee, gogorriifi kanneen kana fakkaataniidha.

Shamarree magaalli ilkaan kaarruu harkaan rifeensa ishee qabdee as ilaalaa jirti. Gateetti ishee irra uffata gurraacha buufattee harka ishee irratti qubeellaa godhattee jirti. Kana malees, morma irraa faaya calleen hojjatame qabdi .

Mana rifeensaa dhiiraa keessatti dhiirri tokko rifeensa sirreessaa jira. Isa duuba immoo shamarreen tokko harka walitti qabattee dhaabbachaa jirti. Daawwitii keessan namichi yookan faranjiin shaamiza gurraachq uffate ni argama .

Bosonni qabeenya uumamaa mukkeewwaniifi biqiltoota adda addaa of keessaa qabudha. Bosonni faayidaalee adda addaa dhala namaa dabalatee lubbuu qabeeyyii baay'eef kan kennuudha. Faayidaalee bosonaa keessaa muraasni; Mandhee yookin iddoo jireenya bineensotaati.

Manni kitaaba iddoo yookiin Mana dubbisaati. Manni dubbisaa Kun yookiin Manni kitaaba iddoo yookiin bakka namoonni yookiin baratoonni baay'een itti dubbisaniidha. Manni kitaaba iddoo callisa qabu, iddoo dubbisaaf baay'ee mijataa ta'eedha. Manni kitaaba kitaabolee hedduu of keessaa qaba.

Kompuutarri meeshaalee elektirooniksii keessaa isa tokkodha. Kompuutarri meeshaa hojiilee dhalli namaa hojjachuu hindaandeenye yookiin hojii ulfaataa meeshaa hojjatamuudha. Addunyaan kun yeroo ammaa addunyaa compuutaraa ta'aat kan isheen jirtu. Compuutarri hojii dhala namaaf salphisa.

Dhukkubsattoonni yaalii fayyaa hatattamaa argachuuf, konkolaataan Ambulaansii jedhamu kun buufata fayyaa kamiitti argamuu qabdi. Buufanni fayyaa guddaan tokko ambulaansii lamaa fi isaa ol qabaachuu ni danda'a. Isaan kana keessaa tokko banamee jira.

Yeroo baay'ee namoonni nyaata isaanii keessatti Zayita hinargine taanaan itti hintolu. Faallaa isaa immoo namoonni isatti fayyadamuu hinbarbaannes jiru. Haata'u malee namoonni daldala isaa irratti bobba'an yeroo ammaa kana bu'aa guddaa irraa argachuu danda'aniiru.

Bishaan baay'ee bareedaafi halluun Isaa magariisa ta'eedha. bishaan kana daangaan Isaa tabba olka'aadhaan marfamee Kan argamuudha. naannawa bishaan kanaatti lafa marga magariisa gabutu jira. biishaan ciiseeti jiruufi tabbi daangaa Isaa marseee jiru baay'ee nama hawata.

Uummanni aadaa wal gargaarsaan beekamu tokko saba Oromooti. Hawaasni kun yeroo gaddaa fi yeroo cidhaatti biddeen tolchee yookiin mulluu affeelee buna waliin mana waliisaanii geessuudhaan beekamu. Kun kan inni ibsu tokkummaa isaaniiti!

Kophee halluu daalacha qabu iddoo tokkoo immoo halluu diimaa ofirraa qabuudha. iddoon inni irra kaa'amee jiru halluu adii qaba. kopheen Kan miilatti godhatamuufi balaawwaan Luka keenya miidhuu danda'an irraa of ittisuuf Kan godhannudha.

Doonii bishaan irratti tajaajila geejjibaa keennu irra namoonni hedduun ni jiru. Namootni hedduun huccuu yeroo bishaan irra imalan, of eeggannoodhaf uffatamu uffatanii jiru. Namootni hedduun doonii bishaanii irra dhaabbatanii jiru.

Raafuu maraan gosa kuduraaleefi muduraalee keessaa isa tokkodha. Raafuu maraan nyaataa keessatti muduraa baay'ee mi'aawaafi namatti toluudha. Raafuu maraan faayidaalee hedduu dhala namaaf qaba. Isaan keessaa muraasni; fayyummaafi jabina namaaf baay'ee barbaachisaadha.

Harreen dugdatti ba'aa baattee gadi jettee marga dheedaa jirti. Harree ba'aa baattee jirtu fuuldura qamadiin goggogee haamaaf ga'e ni argama. Harree duuba tabbi mukkeeniin uwwifamee jira. Harreen harruma hunduu afaan ishee adiidha.

Mishingaan midhaan qotee bulaan oomishamu keessaa tokko ta'ee, madda galii maatii, hawaasaa fi biyyaa ta'uun kan tajaajiludha. Midhaan kun jirma qaqallaa kan qabuu fi waqtii gannaa qofaatti kan facaafamuu danda'udha.

Alaabaan mallattoo biyyuummaa biyya tokkooti. Alaabaan mallattoo eenyummaa yookiin birmadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuuf ibsituudha. Alaabaan faajjii yookiin maallattoo bilisuummaafi birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuudha. Biyya tokko biyya kan jechisisuu alaabaadha.

Riqichi dhagaa irraa jabeeffamee ijaaramu balaawwan lolaa bishaanii fi laggeeniin dhufu irraa nama baraara. Konkolaataan ofitti amanamummaadhaan bakkaa bakkatti akka socho'uuf qoodaa fi shoora guddaa taphata. Balaa tiraafikaa ni hir'isa.

Konkolaataa namoota wayaa seeraa Kan qaamni nageenya eegsisu uffatu uffatanii jiran baatee deemaa jiruudha. Namoonni kun afaan isaanii haguuggatanii rasaasa harkatti qabatanii jiru. Konkolaataan Kuni karaa qabatee iddoo tokkoo gara iddoo biraatti imalaa jira.

Namoonni saalan dhiiraa fi dubara ta'an kun aartistoota yoo ta'an ,sirbaa fi shubbisaa jiru. Namoonni kunneen lakkoofsaan afur dhiira lamaa fi dubara lama yoo ta'an, uffata aadaa uffatanii shubbisa aadaa saba Guraagee akkasumas Oromoo Sooddoo shubbisaa jiru.

Dubartiin kun dubartii bareedduu fi miidhagduu baay'ee gammaddee kolfaa kan jirtudha. dubartiin kun uffannaa herbee wayii of isheetti marattee teessee seeqaa jirti. dubartiin kun mana ishee bira ykn qe'ee ishee bira taa'aa kan jirtudha.

Alaabaa halluu sadi qabudha. halluuwwan kunniinis:diimaa, keelloofi magariisa. alaabaan Kuni gidduu isaatti fakkiin leencaa gonfoo mataarraa qabufi harkatti ulee fannoo qabu Kan qabatee jiruudha. alaabaa kana yeroo durii mootummoonni biyya bulchan Kan itti fayyadamaa turaniidha.

Namni tokko daandii konkolaataa irratti gaarii balfa gatu yookan meeshaalee adda addaa ittiin dhiibuuf tajaajilu oofaa jira. Daandii konkolaatatii achitti manneen daldala qinxaaboo ni argamu. Daandii as boo'iin balfa dhangala'aa dabarsu ni jira.

Iddoo kanatti teessuma ispoonjii bareedaa tahee argaa jirta. ispoonjiin kun gatiin isaa qaalii ykn baay'ee minya'a kan taheedha.'Ispoonjiin' kun mana bareedaa keessa kaa'amee jira. ispoonjiin kun 'ispoonjii' baay'ee bareedaa fi baay'ee miidhagaa bifti sa'a adii kan taheedha.

Qonnaan bultoonni hojii qonnaa yeroo hojjetan dur waktii qofa eeggatanii hojjechaa turan. Haata'u malee yeroo ammaa jallisiitti fayyadamuudhaan bu'a qabeeyyii ta'uu danda'aniiru. Kun immoo wabii nyaataa mirkaneessuu keessatti bu'aa guddaa argamsiisuu danda'eera.

Iddoo kanatti dubartii boorsaa birrii dubartoota hojjechaa ykn hodhaa kan jirtuudha. Dubartiin kun diimtuu bareedduu uffannaan ykn huccuun ishee halluu ykn bifa cuquliisa kan fakkaatu uffachaa kan jirtuudha. Akkasumas dubartiin kun dhaabbattee waa qaqqabaa kan jirtuudha.

Manni dhagaa fi qorqoorroo ijaaramuu kan jalqabe jaarraa dhiyoo ta'u, manni kun qorqoorroo bifti isaa halluu diimaa fi keenyan isaa dhagaa irraan ijaaramee jira. Kunis jabaa waan ta'eef, umurii dheeraa kan turudha.

Namoonni lama daandii konkolaataa irra garaa harka mirgaatiin gara dhiyaatti imalaa jiru. Daandii konkolaataa irra homtuu socho'aa hin jiru. Kana malees ,daawwitiin konkolaataa irraa kan duubatti mul'isu suura irratti ni argama.

Namoonni ogummaa fayyaa baratanii bahan yeroo mana yaalaa dhuunfaan yookiin gareen banan maqaa moggaasan dirqama ni qabaatu. Kilinikni Jalqabaa Hiwoot jedhamu kun akkasuma ulaagaa kana kan guutudha. Dhukkubsattoonni achitti yaalamuu ni danda'u.

Afuuffeewwan gosoota meeshaalee miidhaginaa kanneen namoonni sagantaalee adda addaa kanneen akka cidhaa fi eebbaa fa'aa irratti baay'inaan itti fayyadamanidha. Kan namatti tolu immoo halluu gosa adda addaa kan qabuu fi baay'ee miidhaga.

Biqiltuu halluun Isaa diimaa ta'eefi dheerina gidduu galeessaa qabuudha. biqiltuun Kuni iddoo mana jireenyaa fuulduraatti dhaabbama. biqiltuun Kun bifa baay'ee bareeddu waan qabuuf bareedumaaf ni dhaabbama. duuba biqiltuu kanaatti wanti halluu adii qabuufi manni ni Jira.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Konkolaatan gosa geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Kopheen kun baay'ee bareedaa fi baay'ee miidhagaa kan taheedha. akkasumas kopheen kun kophee bifti isaa gurraacha kan taheedha. kophee kana namoonni baay'ee yeroo eebbaa ykn yeroo gammachuu bitatanii kaawwachuuf kan baay'ee hawwaniidha.

dhugaatii baayyinaan pilaastika keessatti ukkaamfamee jirudha. dhugaatii kan cinaa ammoo lukti namaa kan jiruufi gosootni dhugaatii kanaas cuunfaa fi bishaan qulqulluu jedhamuun kan beekkamudha. Cuunfaan aalkoolii irraa bilisa kan ta'eefi kan baayyee mi'aawudha. Bishaan immoo dhamdhama dhabeessa.

Bakka gurgurtaa meeshaalee gara garaa yookaan ammoo dunkaanadha. Kan lafa kana jiru ammoo meeshaa maqaan isaa eelee jedhamu yoo ta'u kan inni irraa hojjatamu ammoo sibiiladha. Nyaata bilcheessuuf kan nu gargaaruudha.

Gamtaan Afriikaa hundaa'uun isaa biyyoonni Aardii kana irra jiraatan karaa garaa garaatiin akka waltumsan isaan gargaaruu danda'eera. Sababni isaas miseensinni gamtaa kanaa kallattiidhaan walgahii isaanii irratti waanta walarganiif rakkoo isaanii walitti himachuudhaan akka walbira dhaabbatan isaan gargaaruu danda'eera.

Simbirroon takka kophaa ishee damee mukaa irra taa'aa jirti. Simbirittiin barrisuuf qophaa'aa jirti. Dameen mukaa isheen irra teessee jirtu gara mataa irraa baala qaba. Simbirri barrisuuf baallee lamatu dirqamaan isaan barbaachisa.

Manni murtii iddoo haqaa nama haqa dhabe tokkoof haqa itti barbaaduufi nama balleessaa yookiin Yakka hojjate tokko immoo seeratti dhiyeessuun, yakka isaa irratti hundaa'ee adabbii itti laatuudha. Manni murtii hawaasa keessatti nageenya eegsisuuf oola.

Dubartiin ogummaa kosmeetiksii dibuu yokin fuula namaa haalluu dibuu qabdu, fuula nama dubartii tajaajilamtuu taate tokkoo qalama fi koosmeetiksii dibaa jirti. Dubartoonni yeroo baay'ee yeroo hojii deeman koosmeetiksii fi qalama fuulaa ni fayyadamu.

Manni iddoo yookiin bakka jireenya dhala namaati. Manni Mandhee yookiin godoo dhalli namaa ijaaratee keessa jiraatudha. Manni Kunis waantootni irraa ijaaramuufi akkaataan ijaarsa isaa gargari. Manni muka, dhagaafi kan kana fakkaatan irraa ijaarama.

Lafti qonnaa heektaara baay'ee hedduu ta'e kun, lafa midhaan qonnaa tooea qabatanii biqiloonni sararaan itti marganii jiran yoo ta'u, biqiloonni midhaanii kun marganii, magariisa'anii fi guddachaa jiru. Bakka kanatti ,midhaan wal fakkaataatu margee jira.

Erga Artisti Haacaaluun Hundeessaa lubbuudhaan dhabamsiifamee dhaabbanni garaa garaa maqaa isaatiin hundeeffamanii jiru. Isaanis: manneen barnootaa sadarkaa olaanoo, mana uffataa fi kanneen biroodha. Beeksisni kun yaadannoo Haacaaluu Hundeessaaf beeksisa beeksisaa jira.

Saamunaa dunkaana gurgurtaa keessatti walitti qabamanii ta'aa jiraniidha. Laastikiin saamunaa kanaa halluun isaa cuquliisa yoo ta'u barreeffamaa fi asxaa adda addaa ofi irraa qaba. Dunkaana kana keessa mi'ootni gurguraman kaanisa jiru.

Faayyi meeshaalee miidhaginaa gatii qaalitiin bitamuufi albuuda gatii qaalii irraa hojjatamuudha. Faayyi meeshaalee miidhaginaa, dhalli namaa simboo yookiin miidhagina isaanii dabaluuf, gatii qaalitiin bitanii qaama isaanitti qodhatanii deemaniidha. Faayyi Kunis; faaya mormaa, kan harkaa, kan gurraafi kan kana fakkataniidha.

Seensa paarkii biyyoolessaa Booranaa irratti barreeffamni ' Paarkii Biyyoolesaaa Booranaa ' jedhu maxxanfamee jira. Kana malees, baanarii dhaabbtee jiru duuba waardiyyaan uffata daalacha uffate dhaabbatee jira. Paarkiin biyyaalessaa Booranaa Boorana keessatti kan argamuudha.

Inni suuraa irratti muldhatu kun Hayilasillaasee jedhama. mootummaa itoophiyaa kan tureedha. Hayilasillaaseen bifti isaa diimaafi mootummaa yeroo jelqabaatiif itoophiyaa keesaatti heera bara 1931 baaseedha. Akkasumas seena itoophiyaa keesaatti mootummaa woggaa 44 biyya bulcheedha.

Bunni dhugaatiiwwan addunyaarratti baay'inaan dhugaman keessaa isa tokkodha. Bunni biyya keenya Itiyoophiyaattis baay'inaan kan dhugamuudha. Namoonni yeroo baay'ee buna kan dhuganiif, buna dhuguun mukaa'ummaafi hirriiba namarraa balleessa jedhanii waan amananiifi. Buna dhuguun fayyummaa keenyaf illee baay'ee nu fayyada.

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphissuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

Irreechi Finfinnee baroota dheeraadhaaf dhaabbatee ture. Haata'u malee yeroo ammaa kana murtee mootummaa biyya bulchaa jiruu irraa ka'uudhaan eeyyama argameen biyyi kun jijjiirama siyaasaa argatteen hunduu iddoo isaatti deebi'uu danda'eera. Uummanni Oromoos irreecha isaa magaalaa kana keessatti kabajachuu danda'eera.

Weelluun yookin shubbifni gosa aartii keessaa tokko ta'ee, guddina aadaa biyya tokkoof akkasumas eenyummaa saba tokkoo addunyyaatti beeksisuuf gahee olaanaa qaba. Weelluun gosa artii keessaa wanta miira namootaa kakaasuufi gammachuu namatti uumudha.

Gaazexaa mata dureen isaa 'Kallacha Oromiyaa' jedhu yommuu ta'u dhimmoota gara garaa irratti ibsa kennuu fi hawwaasaaf muuxannoo fi odeeffannoo kennuun beekama. Gaazexaan madda oduu fi odeeffannoo ta'uun kan hawwaasa tajaajiludha.

Qullubbii diimaan akka biyya kanaatti baay'ee jaalatamaadha. Sababiin isaas namoonni nyaata yeroo qopheessan Qullubbii kana akka wanta bu'uuraatti itti fayyadamu. Kana waan ta'eef gabaa keessatti iddoo hedduutti baay'inaan gurgurtaadhaaf dhiyaata. Kanaaf namoonnis akkuma humna isaaniitti bitatanii itti fayyadamu.

Meeshaaleen lafa biqiltuun jirutti kaawwaman kunneen, gaagura kanniisaa ammayyaa dha. Gaagurri ammayyaa kun, kanniisa bifa ammayyaatin horsiisuuf kan oolu yoo ta'u, damma baay'ina fi qulqullina qabu horsiisuuf oolu. Dammi nyaata hamma pirootinii fi kaarboo hayidireetii hedduu of keessaa qaba.

Kitaabni qulqulluun akka maqaa isaa qulqulluudha. Sababni isaas waaqayyoo qulqulluu waan ta'eef, sababni isaa kan isa barreessan qulqulluu waan ta'aniif, sabni isaa jechi waaqayyoo qulqulluu waan ta'eef. Kitaabni qulqulluun waa'ee waaqayyoo nutti hima.

Taphni kubbaa miillaa tapha garee faallaa ta'an lama gidduutti gaggeeffamuudha. Gama morkattoota lamaaninuu goola egaa tokko tokkotu jira. Akkasumas namni taphachisus tokkotu jira. Taphni kubbaa miillaa seera mataa isaa qaba. Namna garee tokko keessaa balleessaa raawwatetti adabbiitu itti kennamu.

Furtuun balbalaa mana namoota hundaa keessaa hin dhabama jedhanii yaaduun waanta nama amansiisu miti. Sababni isaas namoonni manuma qabanitti karra tolfatanii ittiin cufatanii bahuun amaleeffatameera waanta ta'eef jechuudha. Kanaaf jecha namoonni baay'een meeshaa kana ofeeggannoo guddaadhaan itti fayyadamu.

Ispoortiin gochoota shaakala addaa addaa kan of keessaa qabu, yeroo baayyee kanneen beekaman, kan akka fiigicha dheeraa fi fiigicha gabaabaa, tapha kubbaa miilaa fi tapha kubbaa saaphanaati. Ispoortiin fayyaa namaatiif barbaachisaadha.

Dubartoota sadii ta'aanii uffata gabaaabaa qaama isaanii mul'isu uffatanii daandii irra dhaabbachaa jiraniidha. Naannoo dubartoota kanaa ifaan konkolaataa tokko irratti ifaa jira. Akkasumallee biqiloonni magariisni daandii kana cina naannoo dubartoota kanaa jiru.

Yeroo ammaa kana namoonni baay'een isaanii bishaan qulqulluu argachuudhaan fayyadamaa jiru. Bishaan qulqulluu dhuguun fayyaa namootaatiif baay'ee barbaachisaa waanta ta'eef namoonni hedduun isa dhabuudhaan dararamaa turan. Haata'u malee yeroo ammaa kana immoo waliin gahinsa isaa irratti karaa mootummaatiin hojjetamaa jira.

Teessoon yookiin barcumni meeshaalee manaa keessaa tokko ta'ee, meeshaa yookiin wanta namni irra ta'uuf itti gargaaramuudha. Teessoon wantoota adda addaa irraa tolfama yookiin hojjatama. Fakkeenyaf Mukkeen adda addaa, sibilootaafi kanneen kana fakkaatan irraa tolfamu.

Konkolaataan gosa geejjiba lafarraa keessaa tokko ta'ee, geejjiba namoonni guyyaa guyyaan ittiin imalaniidha. Konkolaataan lafa fageenya qabu, miillan deemuuf ulfaatu yookiin hin danda'amne tokko sa'aatii muraasa keessatti qaqqabuuf baay'ee nama gargaara.

Wanti amma argaa jirru kun iddoo addaa addaatti maqaa hedduu qaba. isaanis cencemee, albaanbee, sukkaar dinnichee, danfaa tokkee, jedhamee kan waamamuudha. Akkasumas sukkaar dinnichee kun kan baay'ee akka ajaa'ibaatti minyooftuudha. Sukkaar dinnicheen kun bifti isaa diimataa kana taheedha.

Aasxaa dhaabbata tamsaasa neetorkii Oromiyyaati. Aasxaa kana gidduu odaan ni jira. Akkasumas, barreeffamni gabaajee aasxaa kana irra kan jiruudha. Haallun gurraachi aasxaa kana gubbaa fi jalaan kan jiru yoo ta'u, haalluu adiinis aasxaa kana keessa kan jiruudha.

konkolaataa manaa yookaan kan maatiin tokko dhuunfaa isaatti itti fayyadamudha. konkolatichis oomisha waarshaa biyya Jaabban keessatti argamu kan maqqaan isaa tooyyootaa jedhamu konkolaataa gosa gara garaa oomishuun beekkamuuti. gommaa afur kan qabudha.

Namoonni mi'a miidhaginaa bitanii morma isaaniitti godhatan, amartii kana bitachuu ni jaalatu. Amartiin kun bifa onneedhaan kan hojjetamee jiru yommuu ta'u, warqii irraa baqfamee tolfamee jira. Innis akka faayaatti gargaara.

Fincaa'aa qulqulluun tabba irraa asii gadi furgugaa'aa jira. Yemmuu lafa ga'u aarri isaa hurkee ol deebi'a . Kana malees , naannawaan isaa biqiltuuwwan akka malee magariisa ta'aniin guutamee jira .

Iddoo kanatti alaabaa oromiyaa kan taheetu argamaa jira. alaalaa bareedaa fi baay'ee miidhagaa kan tahedha. alaabaan kun halluu sadii kan qabuudha. alaabaan oromiyaa kun halluu isaa jalqaba irraa kaanee yoo ilaalle diimaa, gurraacha fi adii kan tahedha. alaabaa kan irraa gidduu isaa irra odaatu jira.

Aadaan mallattoo ibsituu saba tokkooti. Aadaan mallattoo jiraachuu saba tokkoo kan agarsiistufi addunyyaatti dabarsitee waa'ee saba sanaa ibsitudha. Aadaan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni aadaa uffannaa aadaa nyaataafi kan biroo fa'i.

Nama amantaa Ortoodoksii Tawaahidoo keessatti abbootiin amantaa reeffa afur lafa ciisee jiruuf kadhannaa kan taasisaa jiranidha. Duuba isaanis namoota uffata gurraacha uffatanii bohantu jira. Namoonni kunneen matii isaanii lubbuun dhabaniif bohu.

Diikooriin kun diikoorii baay'ee guddaa ta'e yoo ta'u, mana bal'aa keessatti kan qopheeffamee dha. Diikooriin kun, uffata gosa garaa garaa haalluuwwan garaa garaa qabanii fi daraaraawwan nam tolchee haalluu babbareedoo garaa garaa qaban irraa hojjataman.

Raayyaan Ittisa biyyaa Itiyoophiyaa alaabaa federaalaa qabatee hiriiraan faarruu biyyaa faarfachaa jira. Hundi isaanituu harka isaanii gadi dachaasanii wal qixa dhaabbatanii faarfachaa jiru. Gamatti immoo galmi guddaan walga'ii ni argama.

Dibataalee fi saamunaan dhaqnaa fi uffataaf oolu tarree galanii tartiibaan taa'aa jiru. Iddoon isaa bakka dibannii f saamunaan itti gurguramu qofaadha. Dibataaleen hunduu bifa gosaa adda addaa qabu. Isaaniis Vaasiliiniifi looshinii fa'aadha.

Dhugaatiin kun dhugaatii alkoolii yoo ta'u, maqaan isaa dhugaatii araqee jiinii jedhamuun beekamuu dha. Jiiniin, dhugaatii alkoolii hamma hedduu ta'e of keessaa qabuu dha. Gatiin dhugaatii kanaa hedduu mi'aawaa yoo ta'u, sammuu namaas ni macheessa.

Suuraa midhaan lafa hektaara hedduu irratti oomishamee jiruudha. Midhaan kana keessa namni tokko kephee jaarsaa kan halluu adii qabu mataatti kaawwatee keessa deemaa jira. Midhaan magariisni kun gidduu isaatii bo'oo bal'aa qaba.

Biqilaan boqqolloo kun kan baay'ee bal'aa Fi dirree dachee bareeddu irratti tooraan dhaabbatee kan jiruudha. lafa ykn ooyiruu kana irratti biqilaa boqqolloo tooraan baay'inaan dhaabbatee jirudha. biqilaan kun guddina irra kanjirudha. bifti biqilaa boqqolloo kana magariisa kan taheedha.

Manni iddoo yookiin mandhee dhalli namaa Mukkeen adda addaa, dhoqqeefi dhagaa irraa ijaarachuun keessa jiraataniidha. Manni dhala namaaf waan baay'ee barbaachisaadha. Kunis, dhalli namaa qorraan akka hinmiidhamneefi akkasumas dhalli namaa bineensaan akka hinnyaatamneef baay'ee isaan gargaara.

Saamunaan keemikaala qaamaa fi uffata dhala namaa qulqulleessuuf oomishamedha. Saamunaan kun waarshaa mataa isaa kan qabuu fi fayyadamtootaaf haala garaa garaan kan dhiyaatudha. Osoo saamunaan hin dhufiin fura uummatni handoodee fayyadamaa turan.

Kun nyaata aadaa uummata Oromoo biratti beekamuu fi jaallatamu yoo ta'u, maqaan isaa qorii jedhama. Qoriin kun garbuu irraa qoreeffamuun kan qophaa'uudha. Dubartiin tokko qodaa isaa keessaa fal'aanaan qabdee nyaachaa jirti.

Kun, daree barnootaati. Daree barnootaa kana keessa gabateen haalluu adii qabu keenyaa manaa irratti fannifamee jira. Gabateen adii kun irratti qalamaan barreessuuf kan oolu yoo ta'u, daree barnootaa keessatti barsiisaan irratti barreessaa barsiisa.

Dhugaatiin alkoolii wayinii Awwaash tarree galanii taa'anii jiru . Dhugaatiin alkoolii gumaa biqiltuu wayinii jedhamu irraa naqama . Dhugaatii wayiniin alattii dhugaatiiwwan alkoolii kanneen akka araqee fi jiinii faanis ni argamu.

Gabaa loonii keessatti sangooleen mataan isaanii foo'aadhaan hidhame tarree galanii dhaabachaa jiru. Loon duuba namoonni hedduun dhaabbatanii jiru. Qotiyyoo yookan sangaan gurraachi , boorri, burree fi jorroon tarree galanii marga nyaachaa jiru.

Balbii ifaa Kan ifa kennuuf fayyadduudha. balbiin Kuni halluu adii Kan qabuufi garri Jala Isaa sibiila Kan qabu ta'ee humna ifaa madda ifaarraa Akka fudhatee Akka ifa kennuuf Kan Isa gargaaru qaba.

namoota baayyee nama tokkotti marsanii jiraniifi namni kun ammoo nama biyya Itoopiyaa kan ta'e yoo ta'u innis alaabaa biyya kanaa ofitti maree kolfaa kan jirudha. innis yeroo wal dorgommii fiigichaa mo'atedha. maqaan isaa atileet Hailee jedhama.

Daraaraa baayyee bareeduufi ija namaa hawwatu argaa kan jirrudha. Daraaraan kunis bareedinaaf mana ofii keessa kan kaawwataniifi namoonni wal jaalatan lamaan akka kennaatti kan waliif kennuun beekkamuudha. Kunis halluu diimaaf adii kan qabuudha.

Miidiyaa hawaasaa miidiyaa odeeffannoo yookiin taatee guyyaa guyyaan ta'u yookiin mudatu daddabarsu yookiin tamsaasudha. Miidiyaan hawaasaa odeeffannoo qilleensarraan yeroo muraasa keessatti kan qaqqabsiisudha. Miidiyaan hawaasaa hedduutu jira. Isaan keessaa tokko Facebook dha.

Magaalan iddoo yookiin bakka namoonni baay'inaan jiraataniidha. Magaalan bakka taajajilootni hawwaasummaa kanneen akka; bishaan qulqulluu, ibsaa, daandiifi geejjiba, taajajila fayyaa, Mana baruumsaafi kanneen kana fakkatan guutamanii argamaniidha. Magaalan iddoo baay'ee jireenyaf mijattuu taateedha.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagani yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Daakuun aannanii kan daa'imaa xaasaadhaan saamsame suuqii keessatti wal irra nammannii jiru . Maqaan daakuu aannanii kanaa ' aannan Laatoo ' jedhama. Kana malees, jalaan meeshaaleen biroo sanduuqa kaartooniin saamsamanii jiru.

Pirezedaantiin Saahilewarq Zawudee yeroo dheeraan dura Itoophiyaa keessatti nama calqabaa kan Itoophiyaa bakka buute akka dubaraatti fakkeenya taatedha. Yeroo ammaa kanatti aangoo irraa kan buutee fi umriin ishee baay'ee deemeera.

Dhugaatiin burcuqqoo keessa jiru kun, maqaan isaa shaayii jedhamuun beekama. Shaayiin dhugaatii baala shaayii bishaaniin ibidda irratti ho'isuun qopheeffamu yoo ta'u, mi'eessituu sukkaaraa itti dabaluun dhugama. Shaayiin, yeroo jalqabaaf baha fagoo kan taate chaayinaatti argame.

Suuraa asxaa kan ministeera kaffaltii taaksiiti. Suuraan kun danaa geengoo kan qabu yoo ta'u danaan isaa kun halluu adda addaan qoodamee jira. Halluun asxaa kana irra jiran adii, cuquliisaa fi keelloodha.

Daandiiwwan baay'ee miidhagoo ta'an, kan konkolaattota hedduu deemsisan fi bifa ammayyaa ta'een kan hojjetamanidha. Konkolaataan dandii gara jalaa irra kan deemuu fi akkasumas daandii gubbaa irratti hojjetame irra deemaa kan jirudha.

Mana dhugaatiin alkoolii argamu keessatti dhugatii alkoolii kan ta'e biiraan meettaa tokko qophaa isaa minjaalarra taa'ee jira. Duubarraan immoo bakka harka itti dhiqataniifi meeshaa itti dhiqan, akkasumallee teessoo namni tokko irra taa'utu jira.

Inni suuraa irratti muldhatu kun yeroo namni bishaan woraabuudha. Dhalli namaa bishaan jaarkanitti woraaba. Bishaan waraabuun faayidaalee garaa garaa qaba. Fakkeenyaaf dhalli namaa tajaajila dhugaatiitiif ta'ee akkasumas tajaajila nyaata addaa addaa bilcheessuu keessatti bishaanitti fayyadama.

Minjaala gubbaarra muushaaleen kaa'amaniidha halluun minjaala kanaa gurraacha Kan ta'eedha. minjaalli Kun yeroo nyaataa nyaannu jubbaarra goonee nyaachuuf akkasumas irratti dubbisuuf oola. kiisiiwwan banaman Kan wantoota xixiqqaa keessa olkeenyu iddoo sadi'i qaba.

Inni suuraa irratti muldhatu kun fincaa'aa jedhama. Fincaa'aan kan uumamu yeroo lagni tokko lafa ol ka'aa irraa gara lafa gad bu'aatti yaa'uudha. Fincaa'aan akka madda bashannanatti dhala namaa tajaajiluuf kan ooluudha.

Namootni afur walitti qabamanii suuraa ka'aa jiru. Namootni kanneen keessaa lama gurguddoo yoo ta'an lama immoo daa'immani. Huccuu gubbarraa wal fakkaataa uffatanii kan jiranii fi dubartittiin faaya mormaa kan ofirraa qabduudha.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Kitaaba Afaan Oromoo mata dureen isaa ' Meettoo 'jedhutu mul'achaa jira . Gara jalaan immoo ' hidda latiinsa meettaafi seenaa gootota Oromoo ' barreeffamni jedhu ni argama . Barreessaan Kitaaba kanaa Fayyisaa Fiixaa Urgaa'aa jedhama.

Bineensa bosonaa Jeedala Diimtuu jedhamtu afur taatee gaara gubbaa dhaabbachaa jirtuudha. Jeedalli kun argamni ishee biyya keenya Itiyoopiyaa keessatti qofa. Naannoo bineensa kanaa biqiloonni bosonaa gabaaboo ta'an tokko tokko argamaa jiru.

Namoonni hojii qonnaatiin jiraatan yeroo ammaa hojii isaanii kana haala hedduudhaan ammayyeessanii bu'aa qabeessa ta'aa jiru. Kana jechuun kan dur haala aadaatiin hojjetan amma immoo bifa addaatiin sararaaan facaasuu eegalaniiru. Kana malees biqiltuuwwan kanneen akka Abukaadoo fa'aa dhaabuun baramaa ta'aa dhufeera.

Meeshaaleen waraansa meeshaa namni tokko yookiin biyyi tokko diina isaa yookiin diina ishee ittiin waraantudha. Addunyaa kanarratti hangamiyyuu nageenyi jiraatu waraanni yookiin waldhabdeen hin dhabamu. Isaanis meeshaa waraanaa ammayyaa garaa garaa fayyadamuun wal waraanaa oolu.

Inni suuraa irratti muldhatu kun yeroo barsiisaan barattoota isaa barsiisaa jiruudha. Barattoonni mana barumsaa yoo deeman barumsa isaanii barsiisatu barsiisa. Barsiisaan immo meeshaalee baruu fi barsiisuuf barbaachisan hunduma qabachuudhaan barattoota isaa kan barsiisu ta'a.